Hayisa giddoni diza asatappe sinthara eqo adezi geshshara salo mala mayo mayideesi gathara qase zoo mayo mayidayisa gidishin izappe guye bagara daro asati iza kalishenne izi yizasa yishe deetesi

Daro asati issife shiiqidi oges maatay doledi iissidayssa ogezappe pittidi marcora bookkidinne akafara dooshi gede mece denthidi aggi pude bolla woykko ogezappe denthi diggishe deettes.

Hayisan diza asatape woyiko macasatape issiniy utada shayishin hanikoti katha gidon diza buraza qoridin maxi digishe detes iza shayizayis kushen oyiqoyis makile getetes gidishin karen utoyisi bashe getetes

gammo cima aawati woykko gammo bayrati issife shiiqidi uttida istika be hu7e bolla gaammo dunguzaqofe woththida be hashe bollarakka laxana may7ida isti issife uttidi ushshu uyishe deettes

hayssan diza asatappe uttidaynne dendidi qaacizay deettes. Dendidi diza asati durishe woykko min7ishe dizayta gidishin uttidi diza asati istas durusazinne min7ezi giigana mala dumma dumma miishata ka7ishe deettes.

issi macanaya adda tumappe lo izaara eqqada bollara tooce medho may7o mayeda be kushen soollo oykkadus izakka garsen wocey dizayssa ekkada pude qolada asas immana gashe dawus

asati issife uttidayta gidishin ista giddofe baggayti be kushe baqqettes baggayti keehi woznappe be ayfe dafidi xeellishe deettes istafe issi hissinati be qoodhi bolla gaammo dunguza may7da

Hayssa daro asati issife dizayta gidishin isti be sinthan waraqatan misile kessidi iza beishe deettes siyaddezi be kushe woykko biradhe yeddidi hanko asata be biradhdhera malatidi bessishe dees.

Daro asi issife shiiqidi issison dees istika guyen sinthen gi eqqida istafe guye baggara dumma dumma keeththinne celela mithinne maatay beettes.

Hayssan daro asati uttidizayta gidishin; istika be qoodhe bolla baajje geetettayssa woykko asi asappe shaakkanas go7ettizayssa aaththi uttida isti issi mero may7o mayidayti issi sora uttizayta gidishin; issi addes boothu mayidays milla baggara uttidis.

Daro asati issi patethan issi son eqqidi be kushe baqqidi ufayettishe woykko yexishe deettes hyasatikka mayda may7ozi gaammo dunguza malatiza may7o mayda istafe milara dizayti qasse booththa may7o mayda.

Daro asi uttidizayta gidishin be sintha gede zaaridaynne hazaariday gidaykka deettes izappe giddon issi kaameynne giddo geridi min'iza woykko guppizanne ka'iza asati deettes.

Daro asati isipe shiqidi utidizayis betes isitape habagara diza woyiko betiza lo'a betiza macasy woyiko be baqala bolla bakusheza wothada utadus

Keehippe daro asi aaho soho woykko dalga soho kumi uttides, he asazikka duulata uttidayssi erettees asazi uttoysape giddora pudenne duge hamettizay oge malay dees.

Issi addey uutidi dess sinththan waaraqatta woththidi waaraqataza nabbabishe dess izzi bollara mayoyiss saalo maala mayyoko izassi som'oza woykko ayffesoza googi adhdhidi buuchchey doolidess.

Hayssan issiso gelidi kumi uttida asati deetees; istappe giddon giddon issi miishshi woykko oyde malatizas pace woy asi uttonta dizayssa gidishin iza bolla bolla miththa purxo woykko miththa ciishshi uttides.

Haysan diza asati issippethetan dulata utidaytako. Isti uretika be kushen waraqata oyikidi xafizaynne waraqteza nababizayi gishe deetes. Istika gutiyo kaha yushida woyikko c'alidine tamarida asatako.

hayssan iddiza asatappe nam'ati attuma asinne heedzdzati macakko issi bolla nam'u gujo heedzdzu ichashu guusskko histi wuretikka be hashe bolla gaammo duniguza mayid uttida

daro asati issiso gelidi issife uttida ista sinthe baggara salo mala may7oy woykko carqay wodhdhi uttidayssa bolla booththa medhoy dizay qasse xaacetidiiza giddon dees sinther gadezan daro maatay laaleti uttides

sinthera nam7u macay uttida gu7era hara attuma asatinne daro asi dizays eretes gidoppe attin hamisilezan gu7era diza asata darsi ekkerenna sintheradaytappe issine ha be qofa haasaashe dawus

Hayssan oyddo asi dizayta gidishshin istafe heedzdzati maca gidishin ista giddon issi addey eqqides issi macashiya be bollara duge pollo may'o gaththa may'ada woykko qumaa may'ada addezas aykko miishe immashe dawus.

Daro asati issi betethan shiiqidi uttida istika duulata wuykko dubbushason uttidayssi erettees issi uttidayska adusenne mithafe torgetidi medhettida oydekko izappe guye baggara diza asati dunguza qoofe woththida.

issi addey oyde bolla heedzdzu tohoy diza oyden uttidayssa gidishin macashiya sinthen eqqada kushe mecisashe dawus hayssi gaammo ogatappe issi naza gidishin izi qoncisizayssi gaammo dere giddon diza asata dosetethanne siiqozakko

Haysan keehippe daro aho gadeyne melid guthu bolum besidays Des. Iza gidoraka daro geleshot he ha xelishe betes. Geleshota achan guthu gitat besida mithiy dawus.

Hayssi kathazi soollo geetettees.soolloza giddonka iza muziza dumma dumma qommo woxeti deettes.iza bollankka cililo wykko buro zo7ontta barbarey wodhdhi uttides.iza yuuyi aadhanaw qasse soolloy uttides.

Usupun asati haysan beettizayta gidishin istape heedzdzati sure betetes heedzdzati bagas toy betes issi nazas kushe betesinne issay gede haki eqidi betes istape guye bagara pisa shoroy dees.

hayssan diza asati woykko yelagati be dere woga qoncisiza mayo mayda, istappe atuma asati booththa mayonne macati guuthu cilila mayoy dizaysa mayda.

ha soozan daro asa issife shiiqettidi dees isti diza soozikka denbanne aaho gade gidishin he asaza giddon daro asazi booththa mayo mayidayssi beettees asazappe giddo baggara cuwaykka dees

Heedzdzu asati issife dizaytappe nam7ati be kushen mashsh oykkidi issi kushen mole oykkidi shukishe deettes ista achara issi nay woykko issi addezi eqqidi bollara zo7o may7o may'dayssara dees.

hayssan daro qommo woykko dumma dumma miishati shiiqidettes isti dizasozikka bayzettanas shiiqi uttidayssa bessees iza giddon dumma dumma asati be kushen daddidinne woykko kushe hiillatethan medhida miishatikka beettettes

hasowan keehipe daro mithi dolidinne guume wora kezi uttides izan guye baggara woykko gede baggara diza mithaz keehpe lo7izayssanne gita gidishin ha baggara woy sinthe baggara diza mithas guuthu qaammi ekkidi cillilakko

Keeththa bolla issi ase woykko addey tiramaynne misiley kezuttidayssi beettees izikka zoonoza achchan dizayssa gidishin zoonozi sanqa woykko wulay gelin gordetti woy ibixetu uttides.

Issi so woykko issi keeththa asati issippe deettes. Istika ichi uttida istappe aaway woykko attumay xadera ichin giddon ha'i yelettida guutha naa woykko yira naa ichisidi macasiya pude gannara ichadus.

nam7u addeti woykko nam7u asati uttida istafe giddo baggan kuwaase mala misiley dees ista sinthanka dumma dumma dere kartati deettes goye baggarakka hara hara qommo gidida bandiratikka deettes

Issi addey eqqi dizayssako izzas liphossora huphphezi bo'atinne iiththikey bayndayssi qolxxoti besides buchchesoy qasseka qanxxetideseshin buchchesoy pulunthhi woykko booththa iththikey adhi adhi lalami bessidaysssko

Kehippe elidi gittanne dhoqa gidida aba malatiza shorey woyikko shafay gogishshe des izikka dirara gogi adhanass asa kushshen tucetidayissa gdisishshin mile baggara gede basetidi lo'o ogeyinne miththi des

Haysan sinthe bagara shuuchi xiiretidine lichetidi oosetida oge woyko kobl Stone giza oge dizaysa gidishin issioy izape sintha bagaraka duma duma kathatine woyko kan'eti oosetidasoy de'es.

Hayssan heezhzhu asati dizayta gidishin nam7uati macanne issinozi atumako atumazi woyko na7azi oggezara gedde hantishe diizayssa giddishin issi maccaiya keththa zoonon kezada eqqadusu.

hayssan diza asatappe heedzdzo asati sinthera uttidayta gidishin henera qasse issi addey haali uttides ha baggara qasse addeza baggabe sinthe zaarada uttida issi maca malati zaarabe ho7e goozadanne kametta uttadus

Asati issifetethan googeyadhdhi uttidi maaddan shiiqidi kath meettes ista sinthan uyza miishikka uttides ista giddon issi addes zo'o maydayta gidishin heedzdzo asati booththu mayda ista melara dizades qasse kareth maydes.

Heezu asathi eqqida; isththape issi asi poolise woykko daanna gidishin hankko7ithi mela asekko; giddon eqqiza addezi pooliseza woykko daanna hashe bolla woraqatha oyththishe de7ees.

Hayssa diza daro asati issi mala mayo mayidayta gidishin, sinththera eqqida nam'u asati qasse dumma gididi be giddon issi mala mayida. He asazi issippetiththan eqqi dizayssa gidishin isti eqqosozi pude dhoqqu dhoqqu giidi keeletti bidayssako.

Issi adey gariserka kareta mayo mayidine huphe bollanika karete qophe wottidi des izas qopheza bollaka gutho adhi adhidi zo'o medhoy des ma'oza bollaka zo'o medhoy des eqidi be sinttan ha zarides.

asati issifetethan shiiqettidi uttidayta gidishi isti may7ida may7ozikka issi medho gidida kumetha mayokko izaska qommozi woykko qalamezi karethikko istafe baggayti be u7en qoofe woththida

ha asati poolise woykko daanna geetettizayta gidishin istika be ooththo may7oza may7ida ista may7ozikka guuthu kareti ekkidi salo mala gidanatho gidayssakko isti aaho ogezan issi petethan eqqida

asati issi sora googi aadhdhi uttidi woykko issife shiiqettidi maatta bollafe kathi mishe deettes istafe ha baggara uttida heedzdzu addeti issi mala mayo izikka zo7o medho gididayssa maydi deettes

Ayssan diza asatappe ha baggara dizaara macash gidishin iza be hu'en karetha qoofe woththadus dugerakka karetha may'o may'adus giddon dizayssi kareth gidonta qoofe wothin izappe gide baggara dizays qoofe wotherenna.

Hayssara ha ogezara yiza asati keehippe gitanne wolqara diza asikko .izeti hantiza ogezas heni baggaranne hani baggara woyko hadirssaranne oshichchara dhoqqu giidi meeshettida meeshoyi de7es.

Issi kammey denbba bittan eqqidi affo bollappe bitta kashishe de's izzikka oratha keethe dometannaw burro bishe dees woddanw hannidda keetha de77ees.

Ahone demba gidida adusa oge des izanka shuchi qoletid ace mesheti utides izara isi kame ha adhidaysa gidish deesin daro asi xadebagara adhishn.

Hayssan keeththi woykko pooqe geetettizayssi dees izas heedzdzu zoonoy woy heedzdzu pengey dees. he pengezikka wuri heedzdzazikka biratara kezida woykko oosettida ibithen ibiceti uttides.

heedzdzu pooliseti woykko heedzdzu daannati eqqidi nam'ati bees oshicha kushe be haythe ginara liephen wothin issay qasse giddon eqqidi tophiya bayndira mitha bolla woykko birata bolla kaqishe dees

issi addey eqqidi dizayssi be kushen qaala dhoqisizayssa woykko ingilizathora maykrofoon geetettizayssa oykkidi haasaya aaththishe dees izikka berka eqqidayssa gidishin oshicha kushen oykkidi hadirsa kusheza sinthe didi hara miishe oykkides

Hayssan asati dizaytappe issiniya macafo izi milara eqqo addezi gaaththara booththa may7onne geeshshara salo mala may7o may7dees he addeza milara dizayssi qasseka zo7o may7o may7 dees.

daro asi issife shiiqidi kumi uttides izikka be kushin wure asazi bandira woykko tophiya qoncisiza tophiya malata gidida bandiraza oykki uttides he bandirazaska heedzdzu qommo woykko heedzdzu qalamey dees

keeththi keexettishe dizayssa gidishin pudera hu'ezi keexettishe buro woykko keexetetha bolla kumontta dizayssakko. gido attin garssera keexettosozan asa dumma dumma miishe ooththishenne izan go7ettishe dees.

issi ogey sitti giide gede dere giddora bizayssi dizayssa gidishin iza giddon gita kaameynne gashe kaamey guye sinthe alidi bishe dees izappe gede baggaranne ha baggara daro keeththi bizayssa gidishin heemi baggara diza zo7o keeththi gitatidi dhoqu gibettees

Keeyfe pude dhoqu giidi salo keexettidanne mileka aakkida keeththi dees he keeththada sunthaska pooqe geetettes izappe garse baggan daro asatinne kaameykka eqqides he nin hanin kaame eqqideta gishin asayi kaamezappe giddo baggan dees.

Issi keeththey keehippe gitanne adda ha'i wode keeththe malatizayssi keexettidi uttides izikka gannara ha yiidi dugekka googe ali uttidayssa gidishin izachara ogey dizayssara asati hantishe deettes.

Daro asati issippe shiqidi gidizayta giddishin isstappe issinya be kushshen warqqata woyiko posta getetizayisa oyikkada yekkin izo qasekka issiniya lelisashe woyikko hayzisashe dawuse.

Issi macashiyane hara hara atuma asati izi milera dettes issi adez izi milera eqidi izi kushsheza oyikidayssa gidishin hankoyti he issta bagga alidi ista xelishenne be sinththa he zaridi eqidaytakko

Issan diza asati mitha garsan eqqida istafe issineya macakko isti eqqidasozanka garsera gadeza bolla woyiko yedhizasozan maata laallu wothida macashiya be kushenka waragata oykadus

nam7u macashatinne issi guutha woykko yeda naay dees garsera issineya uttada be ho7eza gooza woththada naaza oykkadus bollara izaara qasse haikka he naazakka gu7eraysiushen oykkada duunan dhale qolawus

Issi macashiya ingilizaathora maykiropoone geetettizayssa woykko nu qaalara qaala dhoqesana maaddiza miisha be sinthan wothada izan haasa ashinne be qofa aaththashe dawus izakka behu iza pixada yedda woththadus.

Hayssan diza asatappe issi naazi ibbetoh bolla uttidi gashe mith woykko maata puute tokkishe dees iza milara eqqidi issi addezi booththamamay'idi sinthadhe eqqidi guye gede izaabe qoodhe mirqezarsidi addeza ceellishe dees.

Haysa gidon diza asatape issi mac'c'ay ha bagara be sinten ha zarada eqadus izaka be kushe nam'aza pude salo dhoqu hista mic'c'da garsera zo'o may'o mayda izan bola naxala qoresora yegadus.

Hayssan eqida asatappe nam'u asati be kushen issipe shiiqidi markka waraqata oykkida. He oykidda asatappe issiniyaka woykko hadirssa milera dizara macca gidishin oshicha baggara dizayssi addeko.

Daro asathi issi keeththee gelidi gede aalidi be zokko haa zaarissidi sinththaa gede zaaruuththida; he asathi wuridikka maccathanne be huuphen goossi qachcherththenna; isththay habagathuugee dadissidaytha gidishin baggaythi pixuuththida.

Hayssan diza asatape issi adezi utin guyera diza asati eqida istika guyera eqidi issi macashiya hadirsa bagara issi macashiya ushachcha bagara utida adeza bola kusheza wothida.

Hayssan eqqi diza asatappe issi addezi be kushen waraqaata oykkidi xaafanas giigetuttides istafe baggayti be kushe guye aaththi oykkida baggayti sinthe aaththidi oykkida baggayta hu'es dicci guuthu bessay sayidish baggayta huphes bo'atidayssakko.

hayssa nam7u asati eqqida isti uuretikka be kushe tira bolla idimmida isti mayda mayozikka qese maynne qanxu woykko duuxakko istika aakime gidoyssi eretees

Hayissan issi macara issi attuma woykko guuthu gidida gashenaara eqqida istafe naazi be kushin pompara haaththe oykki dizayssa gidishin macashiya iza achchan beto piddi hissatada ichidathoga uttadus

asati issife shiiqidi be kushen gashe mashsha oykkidi keekke geetettizayssa qancishe woykko baththishe deettes ista sinthanka daro ushshinne hara ukethi uuketidi utti dizayssi beettees

asati issipetethan shiiqidi ufayssa gallassa bonchishe deettes istafe issi neya uttada beki'on yidhana woykko guutha na idimmadizaaro gidishin bollarakka tooce medhoy diza mayo duge ba bolla yeggada woykko gaththa may7adus

Hayssan asati dizayta gidishin ista giddon issi guutha na ay dees izikka gaaththara salo mala giththenne salo mala shurabe maydes bollara qasse zo7o maydes istafe issi nazi birata guufe oykkides.

Ha soozan diza asati wurtikka ba qooren booththa naxala yeggidi eqqida ha naxalazika xeera bolla woykko diira bolla gaammo dunguza malatay dadettida dathi woykko medhoy dees.

daro asati issife issi mala may7o woykko istika paydun ichashu gididayti booththu mayda he booththu mayda asatikka eqqidizayta gidishin issi macashi ista sinthan be hu7e gaththa woykko gooza may7ada uttadus

daro asati issife eqqida istika be som7o goozida istika akimeta gididayssi eretees isti bollara may7idayssikka issi malamayo woykko fistalethoy lastiqetho gi ekkizayssakko

daro asati eqqida ista giddon issi macaynne daro baggati attomakko guyera nam7u keeththa malay woykko dunkana geetettizayssi dees izappe sinthe baggara salo mala qalamey diza carqay qashetu uttides

hayssan daro asati kumi utidayta gidishin istika be ayfe bolla bolla carqa qach ooththida hessaska gaasoy ayfey sakin woy sakidi shooqetin iza kammanas woy iza gooznas giidikko isti kammoy

Assati issipe eqidi bee qofa lametishene hassayise deyosomna ettappe issi nayayi ba kushe micci bessidi assati qoffa kehipe wozanape ekana mala siyana mala yotishe deyesi.

Bayranne gita gita gidida asati issippe shiiqidi oorathi oosetida ogeza woykko sohoza anjisanawun anjeteththa gallasan ogezan qasheti uttida miisha duuthidi lo'o oge gido giidi doomisishe deetees.

Gaamo cima woyko Gaamo bayira awati ba kushen ciilila maata oykkida. Issitappe sinttara diza asatikka ba kushe bessidi issitta kusheppe maataza ekkana gishe de'ettes. Ha maataze Gaamo dere wogan kehippe gita go'a immiza issa.

Hayisani betiza adezi woyiko betizays itophey woyiko nu kawo abi aymede getetesako izape woyiko isitape milebagara topheya karita misileyika dees

Hayssan diiza asatappe issi adezi be kushshe nam'u kushshe piidi hissti sinththe yeddidi aykko mishshe mallatidi asa bessishe dess asatika iizi malatiza woykko bessiza mishshaza xellishe izzappe guye baggara eqqida.

hayssan oyddo asati eqqidizayta gidishin ha baggara diza nam7u asati guuthu caalanne guuthu idime sugidaytakko istika be hu7en qoofe woththida henra eqqida nam7u asatippe issinazi issa hashe oykkidi nam7atikka be kushen waraqata issifetethan oykkida

hayssan gadeza woykko ogeza pittidi pittidi shiishshida buuraza issi bolla dooridi haraso denthi epanas bepito peecata bolla aaththidi dhoqu histi pude denthishe deettes.

gade woykko oge baasiza kaamey baasishe dees iza sinthanka keeype daro xuray woykko gudullay tuqu gidi salo dendees sinthera issi kaameykka zo7o medhoy dizayssi pudalidi gadezaa ongishe dees

Daro asati issife shiiqidi ooththishe deettes isti ooththizayskka biitta olla bookkidi woykko zara zaridi shorkazappe oy ollazappe biittaza kaashi kessishe deettes hessika maaddizawkko go'izay biitta haaththe meeqidi bazzu efonta malakko.

Daro asati issi sora gede zooro medhidi eqqida istafe daroti bollara mayda mayossi issi mala gidishin hankoyti qasseka dumma dumma medho woykko qommo gididi kumeththa may7o may7da.

issi gade go7iza baasey gadeza go7ishe dees izaska guye baggara akafazi woykko biitta kaashshizasozi kareth gidishin bollara izi torgeti woykko gele utoosozi zo7o medhokko

Daro asati ooththu mayo may'di ooththiza soozan eqqida istikabe kushen dumma dumma ooththo miishata oykkida leemisoos marco akafa zaapanne waale oykki eqqidayssi beettees.

hayssan timirte keeththe malatizayssi dizayssa giishin izas zoonoza bolla heneranne hanira gaammo dunguza misiley dees izikka wulazi woykko zoonozi birata ibithen ibixeti uttides

denba ogey aahoy dizayssa sinthan aahonne gita keeththi issinabettes izan gede efeza ogezan maata asay laalli kunth woththidees he maata zaraka hanti biidi keeththa penge woykko zoono gakkida nam'u asati bettettes

Ichchashu asati issi sohon diyasssata gidishin istappe gede bagara uttidaytti heedzdzu asati kareththa mayo mayida. Haara gede eqidayti nam'atikka kareththa mayo mayida gidishin guyera zokkoza baggan zo'oy dees.

Haysa sozan 3 asati betetes. Istappe 2ti oyde bolla utidayta gidishn issi Naya be ton eqa dawus . Eqora be kushen waraqata oykada waratazappe nababada hasa'ashe dawus .

Haysan hinnira hinnira mithay toketidi, qantstsetidi woyko iirettidi issikkena gididi dole’ishe dizayi betees. Izappe giddora issu ogeyi efees. He ogezikka efidi soyi woy keetsi de’izaddan gattees.

Asati issippetethan shiqidi eqida istika wureti be bollara karatha mayo mayida be oshacha kushshekka dhoqu histtidi salo denththi woththida hessa istti denthoysi be taamari timirtezan ooththiza ooththoza suuren ooththanankko.

Hayssan nam'u asatas eeshoy woykko karettidi dumason dizayssi beettes istinam'atikka be kushe woykko be biradhdhe dhoqu histi bessidi shenetidi woykko yelotidi issa hayssa bolla haasayishe deettes

Issi addey uttidi be kushen qaala dhoqesiza miisha oykkidi bees oshechcha kusheza salo pude denthidi karetha mayo maydi qoodhesora qasse salo malay diza carqa duge yeggidi woykko maydi haasayishe dees.

Issi addey berka uttides izikka be sintha ha zaaridi xeellishe dees izi mawa mayos kareth gidishin qoodhesora dizays zo7okko kushesora qasse booththukko qoodhesora gaasira ziza mayoska booththukko

daro asati issife shiiqidi ufayssa gallassa bonchishe deettis istika be sinthan moykko be eqqizason matalalidi garsera gades booththa qalamen gorpettidayssan eqqida

Daro asati issi bolla shiiqidi deettes istafe baggayti sinthera uttidayta gidishin ista yuushoza yooydi guyera diza asati eqqida he guyera eqqo asateppe guye baggan qasse cilila mithinne he mithazappe gedera keeththi dees.

daro pooliseti woykko daannatinne hara harasati uttida istafe ha bagga diirara woykko hadirsa milera utto addezi be gulbate bolla waraqata woththides izikka hu7e dichi bessidayssa gidishin buuchchekka diccides

be heera geeshatethe naaganas dumma dumma buuratanne waraqatati duuxereti wodhdhidayta pitti shiishshiza asati deettes istika bi kushen peexa oykkida ista sinthan shuchcha bollakka issi peexay ichides

Asati issippeteththan shiiqidi ba heera geeshatetha nangishenne ba heeran wodhdhida iitabatanne dumma dumma buura qommota pittidi denththo bolla deetessi.

Hayssan daro buurati woykko asay go'etidi yegiida miishshati issi bolla licetidi dooreti uttida; izatikka wuri woykko darozi pompa geetetizaysako pompazi bootha medho gidishin tuchchezi salo malako.

hayssan daro asati issi bolla kezidettes istika issi betethan pittidinne iita denthishe deettes issay ganna kezidi cilela maata giddon eqqidi iza giddon diza buuraza pittibitti duge kessin hankoyti pude ganna issi bolla shiishshetes

Asati issifetethan kezidi beheera geeshshatetha nangishenne beheera pittishe deettes isti pitti shiishshiza sinthan daro buuray dees izappe leemisos dumma dumma shuchchatanne pompa itatikka deettes.

hayssan heedzdzu addey kaame bolla pude kezidi eqqidayssa dishin dissi addey buro kezanas kaameza woykko aysuze geetettidayssas birataza oykkidi pude kulotidi woykko qaaphettidi be kushezan birata bolla wothidi guppi kezishe dees

Daro asati issife shiiqidi be siidhenne be som'o goozidi woykko qachwoththidi be heera moorizanne heeraza iissidi cinqethiza miishata woykko buuratanne hara hara xurata gudulata pitti shiisho bolla deettes.

Asati be heera geeshshatethi naagishe deettes istafe baggayti ogen eqqidayta gidishin baggayti ogappe diira kizidi geeshshan diza buurazanne iitaza kutti denthettes ista sinthan pitetiza buurazi xurapude dendishe dees.

Daro asati issi bolla shiiqidi issiso kumu uttida istika sinthe shiiqetu utayta gidishin istafe guye baggara asi bayndadizay woykko pace diza oydey dees he oydazas medhozikka zo'okko asati qasse stishsh gidi sinthe xeelli uttida.

issi macanaya keehippe lo7i zaarokko iza mayda may7ozikka salo mala qaalamekko iza bolla payda la7tiophiya giidi amarathora xaafettida xaafey dees izakka behu iza mecada duge yedda wooththadus

Daro asati issi bolla eqqida istika daroti be hu'en issi medho qoofe woththida istafe baggayti gaammo dunguza may'o maydayta gidishin baggayti hara hara woykko dumma dumma qommo may'ota may'da.

Haytan daro asati eqqi dizayta gidishin istafe sinthe baggara issi maca hidawus guyera eqqida daro attuma asatikka izi geedura yishe deettes iza gammo dunguza dabban qachadanne hashshe bollara yegga uttadus.

Kuwaaseka iza kuwaase kaasanchati woykko kuwaaseka iza yelaga nayti qowaase denban deettes istafe zo'o mayo mayoyssi kuwaaseza be sinthaaathe ekkidi bishin milara diza tooce mayo ma'in tira bolla ospon paydoy dizayssi kuwaasa izappe ekkishe dees.

Nam'u adde asati eqqidi issi macashiyo be giddon essidi haasayishe deettes macashiyakka be hu'an qalame gorpada duge hu7eza pixa woththidayssara eqqadus.

Hayissan eqqida daro asati deettes istika keeyppe gita gitanne tamarida hudhera dizasatakko istafe goye baggara heehzo tophiya bayndiray eqqides hara dere bandiraykka heeiza millera eqqides

daro gita gitanne wolqama tamarida asati uttideettes istika be sinthan mitha pudho mala woykko purxo mala abiba geetettizayssa wothi uttida istafe guyera diza asati karetha mayo daro may7da

issi addey uttidi haasaya haasayishe dees iza millenka pompara tucetu uttida haaththeyi dees pompazas medhos bootte ekkidayssa gidishin tuchchezi qasse salo malakko addezikka karetha may7o geeshshara booththa mayo gaaththara may7i dees

Na'mu asati utida isti na'matika karetha mayo mayida istappe issi nayiya oshicha bagara dizara ma'anne hadirsa bagara dizayisi adeko na'matappe gidon tophiya bandira kaqetides

hayssan diza asatappe milera dizayssi woykko issinazi poolise woy daannakko izappe gede milara dizayti hara hara ootho ooththea ase gidishin istafe issinazi keehidi aduqi ekkees

heedzdzu asati eqqida istafe nam7ati kumetha may7o guuthu kareti bessidi salo mala medhoy dizayssa may7dayta gidishin issi neya zo7o may7adus zo7o may7darakka macash gidishin hanko nam7ati attu masekko

Hayssan daro asati eqqida istafe issirazi booththa maw'o maydayssa gidishin iza tiraza bolla aa bi ciigida pidale xaafetti dees izikka ankoytappe suulera aduqqees.

Daro asati issife eqqida isti wuretikka be nam7u kusheza sinthe zaaridi micoththida ista sintha demba gadeynne guutha cilili cilli bessiza mithibeettees istafe qoofe woththida ddeykka dees.

Hayissan diza asati barizappe woyikko miththi qachchidi isayi tokidi be'ishshe des issinazzi garssenn qachchishe des .ista milinkka hara qanxetonta woyikko eqonni dishshe doliza miththi kehippe cililid dees.

Nam'u kamey ogera hantishe des ha kamezikka daro gize ollason betizaysakko iza nam'azikka be hu'e bolla tophiya pandira esi Wothides hasikka tophiya gobatetha qoncisza Kamenne pandirakko

hayssan poolise woykko daanna geetettizayti issi bolla eqqi dizayta gidishin istafe sinseretizayti be kushen bandira oykkida be etira bollakka googis yeggidi tophiya bayndira qach woththida isteka be dabba booththa carqara qachida

issi addey daanna woykko poolise geetettizayssi uttidi warqatan xaafishe dees izikka sinthan haraasi dizayssa oychidi xaafizayssi beetteshin sinthan eqqidadey beettowasee

hayssa sozan utti diza asati wurikka poolise woykko daannatakko istika be hu'en qoofe woththidaynne wothontay deettes isti paydon ichashu gidishin heedzdzati be hu'en qoofe woththi nam'ati wothertenna

Issi macashiya be ho'e dadisada pude salo bagga zaara qachada woykko oythada oytozappe bollana toyssa xaaxa duge qalam'a woththadus izippe goye baggara cilila maataynne dhoqo ziqqi giidi woykko zumatidinne denbati denbati ekkida gadey dees

Hayssan diza asati issife shiiqidi issi nazi issi macay kisheppe madabararanne yarkanera dizayssa ekkishe dees istafe guye bagganka daro keeththatinne guutha aadhdhi adhdhidi cililiza mithi dees.

Issi addey eqqides izikka be sintha haazar siydi nam'u ayfen ceellishe dees izi bollara karetha mayonne gaaththara booththa mayo may'i dees izas issi haythes bettiayssa gidishin issi haythes beettowase

daro qommo kach kaxiri issi sora uttidayssafe yiidi asati ekkishe deettes ekkiza asati attumase gidishin immiza asati macakko ista sinthanka gaammon oosettiza miish woykko mooqi gidays eqqidees

Oyddu asati eqidi be kushen oyddu yarkane oykki uttida isti oykko yarkanezas medhozi boothi gidishin dabbara issi issara qacheti utides tuchezi izas kasse salo mala oykkidayssako.

Asati issipe issiso geli uttida; sinthera hedzdzu asi dizaytappe giddon diza maccashiya guuththu karetta bessizaroko; izakka be hu'eza pixada be tira bollara duge yeddada be kusha qaxa uttadus.

Hayissan issi soon gelidi utida istikka ba qofa lametishshe dizayissa eretzayisakko istappe hezdzdu asati qofe wothada issi adezikka gammo dunguza qofekko

Hayitti asati issippe uttidi be sinththan ayifa ayiffeta woyikko muzzene hara harabata wothidi uttida izeta sinthan mizabayinne uuyizabayi kumi uttides uyizzayisappe lemmisos haththeyi pompparanne kummidi tucceti uttides.

Asati isspetettan eqidi kehi daro gidida hathe be ogezara kumidi kiyizayisa xeletes istappe issi adezi hokizi be kusheni hatheppe ekidi donan pude gamotoshe des

Hezdu asati eqida issiti wuretika ade woyko atuma asako istape issi nazi nam'ata hashe bola be kushe wotides issay dirara dizaysi dunguza qophe huphen wotides.

Daro asi issippe shiiqidi aaho woyko dembba ogeza kumidi yishe dees. Izetappe sinthe baggara diza isi adezi leppi giite gishe be kusheza miccides. Izeti daro bandira be kushen oykida.

hedzdzu asati eqqida isti eqqidasozikka kaththa giddonko he kaththazikka banga bashkala woykko giste geetettizayssakko izikka bees kaxidi woykko melidi maxo gakkidi dizayssakko

Hayssan heedzdzu asathi dizaythappe nam7u asathi ibbe kushe dhoqu issi ooththida; issi denththo kushe woykko dhoquso kushezikka oshichcha kushe gidishin kusha issi denththoyssi issi mishishi ooththanas caaqanaskko denthiday.

Hayssan oge hay mata woykko buro oosetidi wuronta dishe dizayssi beetees. He ogezarakka heeni bagaaranne hani bagagara asi shiiqetidi hamutishe dees. hamutosozi guuthi duge dembba gidi besishin gidon xoqidi xoddi utida gade des.

Kaame bolla uttidi daro asati bishe deettes he asatikka dereza sarotetha nangisizaytakko woykko amarathora mekalakeya geetettizayta gidishin kare derey woykko alagay nu dere woykko tophiya gelidi issi iita miishi ooththonta mala nangizaytakko.

nam7u asati eqqida isti nam7atikka macata gidishin bollara isti ma7ida mayosi nam7aska booththukko issi maciya guuthu orda ekkizaaro gidishin issi naqase izippe aduqa ekkizarokko aduqizara be hu7e gooza woththadus

daro asati uttida isti uttosozikka mithafe torgettida woykko oosettida oydenko istafe guye baggara issi keeththi dees keeththa zoononka asati be kushe tira bolla idimmi uttida

heedzdzu asati issife uttida heedzdzatikka be sinthan waraqata woththida istafe giddon utto addezi haasayishe dees izikka be kusha waraqata bolla woththidi issi kusha oykkides

Ogera hantishe woykko bishe diza kaame bolla asati bolla kezidi uttida istika bayndara be kushen oykkida isti huto kaamizas medhozikka booththukko istafe guye baggara issi mithi gitay dawus

Oyddo asati issife eqqidayta gidishin istafe giddon eqoyssi paaranja malatizayssakko istafe henera diza nam7ati be qoodhe bolla gaammo dunguza pooxa woykko gashe dadettida qolle geetettizayssa yeggida.

heedzdzu asati issisora uttida istas guye baggarakka daro dere bandirati deettes leemisos tophiya bandiray nam7uson eqqidayssi beettees tophiya bandirazas giddonka xoolinte malatay dees

daro asati issife issiso gelidi duulata uttida istafe sinthera diza asati keeyppe gita gitanne yashshiza asata gidishin goera dizaytikka daro istafe guuxettenna ista sinthan salo mala medhoppe oosettida miishi dees

nu dere biitta woykko nu biitta tophiya kawo abiy aymedey uttida istika be sinthan daro waraqatata woththidi izappe nababishe deettes izappe mille baggara qasseka zo7o malay diza carqay gadan ongetides

heedzdzu asi eqqida istiyafe giddo baggan dizaara macashikko henira hanera qasse dizayti adde gidishin issi addes woykko oshicha millera dizayssi izira kushe saroti uttides

asatii issifetethan uttidi tukke keeththan deettes ista matan tukke qoliza macaynne tukke essiza yabanay dees tukkeza qoliza sinezakka meecada woththiza miisha bolla wothadus ha'i asatas qolada dentha immashe dawus

Haysan uthida asati isippe shiiqidi iste sinthan uthidi isi ade ista yotishe woyko tamarisishe dizaysa siyishe deethes izika ba kushe asata bolla pidisi yedidi Usha ha kushezan kayso biral'e gizaro malatidi haasa'ishe de'es.

Issi gutan woyko issi heeranwoy issi shooron diza asati siiqoteththanissippe shiiqidi issi sohon penttida tukke uyishe dizayssa besees.

Hayisan kame eqides iza bola pude bola keiza issi izas pengezan eqiutides issi adde qase gatan utidi ba kushe geshi kesiutides hara addeka gati gelamawus shiqi eqidayisi betes.

Hayssan giyay beetishin giyazan dumma dumma meheti woyiko hareyi baquloyi desi izape hara hara miishebayiziza asati detesi lemisosi otoyi basheyi duma duma bati beetes.

Nami'u kaamey ogen dettes. Istappe issinozi be sinththe haa zaarssidi ha bagga yishe dees. Issina qasse be ducca woykko guye bagga haa zarsidi be sinththa gede zarssidi gede bishe dees. Gede biza kaamezas hu'izan daro asi uttides.

Asati issisora utidayssi bettes isti utto sozikka kame gidonkko kamezzappe gidora kamezas karazza pude sugi oykidda tusazziakk bettes izappe hebagarane habagara asazi utides.

kuwaase ka'iza nayti woykko yelagati kuwaase demban deettes istika hessa ufayettidi ka7izayssi kuwaase salo sa7an keyfe dhoqa deeththa oykkidayssa daafe giidi izan he paydozan gelanasko

tamari nayti be tamariza kifile geli uttida istika be uttiza oydan uttidi be xaafiza oyda bolla kushe woththida istafe giddora pude duge astamarey hantidi ista xeellizanne tamarsiza ogey dees

hayssan harinne asi dizayssa gidishin harezi bezokko bolla caanara woykko caanetti ekkidi bishe dees hareza laaggiza asati hareza qasse laaggishe caanazara efon deettes

Haasati woykko hanatethati kuwaase ka ishedeettes istafe heedzdzati issi medho may7o tooce medho may'o maydayta gidishin issay istayssafe dummatiza woykko haratiza may7o may dees

Daro asati issison shiiqi eqqida istafe mille baggarakka nam'u kaamey dees he kaametas medhozi nam'ataska tooce malakko ista giddo woykko kaameza giddo gelishinne pute gelana dafettishe asati deettes.

Giyan daro asati shiiqi deettes ista giddon gashe gashe naytikka dizayta gidishin macatinne gita gita asatikka deettes isti ha baggara diza asati santhe bayizaynne shammizay gishe deettes

Tamare nayti kifile gelidi uttida istika be sinthan waraqata woththida be kushekka idimmidi dhoqugi uttida benatamarsiza be astamari sinthen dizayssa ayfe tishshi sidi xeellettes.

Daro kuwaase ka 'iza asati deettes. isti dizasozikka kuwaase dembban gidishin kuwaasa be sinthth aaththidi woxxishe deettes. istika bollara may'idayssi tophiya bayndira mala medhoppe oosettida mayokko.

hayssi makinay eqqiza denbako iza giddonka makinaza giddo gelanassinne caanettidi be dere dere baanas shiiqida daro asati deettes istafe baggayti issa hyssa bagga alidi eqqidi haasayizayta gidishin baggayti pudenne duge hantetettes

issi kaamey ase caanizara dizaaro gidishin izi giddo asas kumidi zoonozara woykko pengezarakka eqqides zoonozan eqqidadezappe issi nazi kumetha may7o booththu maydes

gashe giyan daro asi shiiqidi dees giyazaska ha baggara may7o bayzizasinne shammizasi dees he mayozikka mitha bolla pudekkaqetidi qaaphete qaapheti uttides izappe gede guye baggara harara miishata zal7izasati deettes

Hayssan diza asati daro booththa mayo may'idaytinne issi addey guuthu cililo mala mayo may'idayssi dees he asata giddon kuhen booththa qoofe woththida asinne karetha qoofekka woththidayssi dees

Issi addey qoodhesora gaammo dunguzay dadettidi siketida may'o may'idi be kushen haylasho oykki uttides he haylashozaska izi oykkoys issi kushezan goynaza gidishin issi kushan qoodheza oykkides.

Hayssan issi mala woyko issi medho mayo mayida daro adati eqida issi kasseka ichidi diza mitha bolla zemppotida isttape sinththe baggara diza asati gaden wodhidi ba toho bolla uttida.

Daro asatti eqqidi bollara wureththika booththa may'o may'ida. Hesttappe issi issi nayti bandira mala booththa carqqarappe osettidayssa ba kuushshen oykkida.hesttappe guye baggara daro keththattinne daro miiththati de'ettes.

Issi adey woykon attuma nay be tira bolla korojo woykon borsa getetizaysa yegidi eqides izzzappe guye bagara gamo misiley uttides gamozappe guyera cilila mithiy des

Hayssan anm7u asati woykko nam7u yelagati beetizayta gidishin istappe issay maccanne issay addekko. Isttikka miththi gede ha liccetidi qarccati woykko zokkoti utti dayssa bolla uttida.

hayssan diza asati issife uttida istika gaden wodhdhidi uttidayta gidishin wurikka ufayettishenne miicishe deettes istafe guye baggara issi addey bezokko haazarsidi gede hamuttidi bishe dees

hayssa tamay xuugetishe woykko eecishe dees tamazas pude dhoqu giidi woxxu woxi biza partizi loce geetettishin garsen qasse zo7idi guuthu eelli uttoyssi bonqo geetettes izi eecishe dizayssi woy mishe dizayssi mith geetettes

hayssan maca asati eqqida istika paydon ichashu gidishin istafe nam7ati haynera eqqi nam7ati haynera eqqin gida isti oyde oykkidi pude salo denthishe deettes issinay be hu7e bolla dhoqu isti tookkides

hayssan gaammo dunguza mayida daro asati shiiqedi bezokko ha zaaridi be sinthe gede zaari eqqida istafe sinthe baggarakka nam7u keeththi izikka qeerisonne woggaso gididayssi keecetu uttides ista woykko asata giddon issi mithi eqqadus

issi addey be dabba nam7u kushezan oykkidi eqqides izikka suulera aduqi bessizayssa gidishin izi toogakkiza githhe gixidi ba hu7e bolla qoofe wothides izi dizasozan gashshe kathi zeretidi dolishe dees

Issi addey gaammo dunguza hashshe bollara duge yeggidi may dees iza sinthanka gaammo dunguza misileynne hara kaame misiley dees izappe gaanna baggara pude woykko hu7e baggara karetha medhonninne zo7o medhon xaafettida xaafey dees.

daro asatayssan issi sora zooron eqqidayta gidishin istimayomayozikka issi medhokko istafe sinthe baggara duge zarettidi woykko ollatidi haaththe meeceda thu gi bessiza gade dizayssa gidishin iza giddonadhdhe adhdhi maataykka dees

issi xaafey karetha medhora boos cililo medhora yooz gidi xaafe tuuttida xaafey sinthen dizayssa achchan issi addey be dabban may7o qachidi hu7era bo7atidayssi eqqides izikka karetha medho suule maynne qanxo giche gixides

Hayssan diza asati haaththey guyera aafu bollar duge goggizayssa woykko piissa sinthan eqqida istika kezi eqoyssi shuchcha bolla gidishin istafe guyera issi addes eqqidayssi betera bolla idimmidi diithi shocishe dees.

Daro zumatidinne dhoqo ziqqa gida gadey beettees he gadezappeka duge olatidi woykko shooreti bessidasoy dizayssa gidishin shooreza matara bollara biittas qaareti gidin shuchchazi woykko shaallozi beettees.

issi keehipe celilidi diza aaho gade giddon keexettidiza adusse keeththi beettes he keeththa millenka adusse mithatinne gashe gash gididi he ha hangaridi aakki uttida qantha mithati beettettes

Ha asatappe issi addesi ba kushin bayndira malatiza issa oykki eqqi dees. Izi beeska kumeththa mayo booththa mayo dees. Iza sinthara diza issi addezi kareti bessida gich gixidi bollarakka booththa mayokka mayidi dees.

tamari nayti issi sora gede zoorotidi eqqida istika be kushen be tamariza woraga ta oykkidi wurtikka issi mala woykko issi mino gidida kumetha may7o may7da isti may7o mayoza qommoykka cilillo woykko maata malakko

Asati gadezan maata woykko hacca geetettizayssa laallidi iza bolla eqqida issifetethan gedi shiiqi eqqidi sinthan uttida asi woykko addey bessiza miishaza beyishenne xeellishe deettes.

daro asi issison shiiqaretidi dizayssa gidishin izappe baggayzi ha baggara dishin baggayzi qasse gede baggara dees isti dizasosanka daro mithi dolido lipude gitatidi hangar utayssa gidishin mitha zagarsan asas uttidaynne eqqiday giidi dees

Haysan issi away sinthara eqidi payda mataqa woyko national ld egzathora getetizaysa kesanaw be biradhe mashineza bolla wothidi imishe desizape guye bagara hako asatika eqidi nagishe detes

Asati issippe uttidi,zoretishe woyko qofa laametishenne be haasa'iza qofaza xaafi oykishe deetees. Hessa isti xaafizaysi isti si'idi agagiko baletidi dhayonta mala gam'ana mala giidiko.

Nam'u asati sinththera uuttida istikka fayda gettetiza matawoqaza kessiza asatakko ista sinththar daro tamaare naytta gidishin istappe issanazi be biradhe woykko adde biradhdheza wooththidi kesishe dees

Daro tamare nayti woyko guuththanne yeelaga gidida naytti tamare biidi eqqida.hesttika geede xeelizay ha xeelizay guuyenne sinththe xeelizay de'es. Hesttappe gedde baggaraka giita giitta miththi dolees.

hayssan diza asatappe sinthera uttida issi macashiya payda matoqa gizayssa kessizaro woykko xaafada gelthizaro gidishin izi millera qase uttida naazi beyssa kessanaun xaafettishe be ayfeza immishe dees

heedzdzu asati issife uttida isti wurikka natetha naakko isti mayoda mayozikka issi medho mayokko istafe issi naya maca gidishin izakka attuma naytas giddon uttin attuma nayti izippe melle baggara uttida

Issi macashiya beettira bolla woykko melera pude si kiissada gashshe naa woy yidha itimmadus izippe mele baggara issi karetha koote maydadey eqqides istafe goyrakka nam7u addeti deettes.

Hayssan diza asatappe sinthera uttida asatinne eqqida asati deettes issafe utto addezi kareth kumetha may7o may7des ista sintha bagganka tamaresoppe yizanaya tamareso may7o may7ada eqqadus.

hayssan diza asatappe heedzdzati be sinthe ha zaare eqqida istafe issay diira baggara woykko mille baggara dizayssi qoofe be hu'en woththides qoofizas medhoyka booththukko heedzdzatikka be kushen gashe gashe waraqata qanxo oykkida

daro asi issi bolla eqqides istafe sinthe bagganka keeththi dees guera qasse qilila mithi dees ha mille baggara aykko miish torgetu uttides

Daro asati issife shiiqidi uttidizayta gidishin istafe gede baggara dizayti oyde bolla uttida ha baggara dizayti qasseka gaden wodhdhidi beto bolla uttida oyde bolla uttida asatappe nam'u macaynne heedzdzu addey deettes.

Daro tamare nayti woykko issi malla mayo maydayti issi bolla shiiqidi eqqi dizaynne issay istafe uttiday dees ista sinththan qasseka nashonal ayde woykko payda matawaqa geetettizayssa kessiza asati uttida

Hayssan diza asatappe issinas uttidi caafizayssa gidishin iza milera googi eqqidi asati izas be qofa yootishe deettes istafe gede baggara ibithe woykko woysha bedatettida qarxa geetettizayssi eqqides.

Daro yelaga naythi woykko nathetha nathi issippe shiqidi eqida hesthape daro bagathikka bollara duge zo'o maayo mayida nan'u asathasti qase istha gidon bollara diza mayothi zo'o gidonthan tooce millakko.

Daro yelaga naati woykko kuwase ka'iza nayti kuwase mayozara ufa'ettishenne miiccishe be kushe dhoqqo histidi salo malatidi he kushankka ponpa oykidayssara guppishenne ka'ishe deettes.

Hayisan diza na'tetha nayiti woxanas gigeti utida isiti wuretika wothe Mayo mai'di woyiko bana gigisidi woxanas gigetidi gulibati utida isitape hezati sule mayo qanixo mayo ma'in isitape issoy duge toho gakiza githi githides

Daro asatti shiiqidi issife uttidayne eqqiday gida. Istappe guyera gittayne cilila gidida mithi deesi. Sinththe baggan demba gadey booththa qalamera yafaretiddi deesi.

Issi addey sinththera eqqidi hasa'she dizayssa gidishin sinththera qasse iza sinththan diza asati isportte woykko bolla qaaxo oothishe deetesi. Hessappe issi adde dirara doyssi zo'o mayo mayidayssa gidishin giddon eqqo adezi salo mala mayo mayideesi.

hayssan asi dizayssa gidishin he asatikka wothancha gididayssi eretees istika woxishe woykko woththaza wurso bolla deettes issinazi sinthi adhidi dishin issinazikka guyera woxxishe dees

Hayissan daro asati deettesse shin istafe sinthe baggara dizayti beto bolla wodhdhidi gaden uttida istafe uttoytappe baggayti betoza he ha caacidi woyikko qalam'idi uttin baggayti qasse pidisidi woiykko gede yeddidi uttida

kowaseka iza denban daro asati deettes istafe ha baggara beettiza oyddo asati issi mala mayo mayda isti gixoyssi zo'o medho githekko suulemaynne duuxa woykko qanxo gidishin istafe nam'ti beto bolla gulbatida.

Hayssan diza maca nayti be kushshe nami'atti dhoqqu histi pudde woththida issiniya nuukkada woththidaro gidishin issiniya be biradhdha laladda dhoqisadus ista achara eqqida issi naya hashshe bolla be kushshe woththadus

Oyddo asati issefetethan eqqida isti wurtikka bollara zo'o may'onne garsera karetha githe gixida too bollaka karetha too shurabe woykko kalthe geetettizayssa aaththida.

Daro asati woykko yalaga nayti issi bolla shiiqi dizayta gidishin isti be kushe bolla dhoqu issidi issi naaza idimmu uttida wuritikka ufayettishe ka ishenne guppishe dizayssi eretes

Hayssan chels giza tooku waase citay may'iza may'o malatay dizayssa gidishin hayssan eqqida macanayakka ista may'oza may'aduus izikka salo mala qalamey dizayssa gidishin tira bolla gaammo mala misile dees.

Daro buro dicciza woykko yelaga gidida attuma nayti kuwaaseka iza demba gelidi kuwaaseza goodishe woykko ka7ishe deettes isti ka iza dembazikka keeype lo7izayssanne cilila maatan gordeti uttidayssakko.

daro wothanchanne naateth gidida asati ogen eqqida istika woxxanas giigettidi be may7o lo7ethi maaran maydi dizayssi beettees istika wurikka macatakko woxxana i giigetti uttida

hayssan diza daro asatappe sinthen heedzdzati eqqin daro asas guyera ista yuushoza googi eqqides sinthen eqqida heedzdzatappe giddon eqqidadezi nam7ata kushe oykkides issina kushe oykkidi pude salo dhoqu isti denthi woththides

Asati woykko attumananne naatith gididayti kuwaasi denban ka'ishe deettes istika dhoqu giidi pude salo uguppiduuttida nam'u nayti dizayta gidishin garsenka kuwaaseza ekkidi woxxiza issi nay sintsera dees.

Issi addey woykko attuma naay bollana touce mala mayonne garsera zo'o giththe gixidi kuwaase ka iza demban wodhdhidi betoo bolla gulbati uttides izikka be kushe nam7aza salo dhoqu issi denthidi kayso biradhe woykko zeretha biradhe gizayssa essi woththides.

Daro asati eqqida isti wurikka yelaganne guutha naytakko istafe daroti kushe baqqizayta gidishin issi issinati be kushe be tira bolla shiishshidi he ha qaci dimmi uttida.

Kowaase kaasanchati woykko kowaaseka iza yelaga nayti kowaase denban deettes essay sinthe aadhdhidi kowaaseza gooddi ekkidi woxxizayssa gi dishin guyera qasse daro nayti izappe woththi ekkana giidi iza geedo gasethi yishe deettes.

hayssi masha geetettizayssa gidishin izi daro go7izay asho qanxanas woykko muxanaskko izas guye baggazi mith gidishin sinthe bagga woykko xeeras biratakko izi qanxanas kiyeyppe qara gididayssakko

Issi maca naya ha bagara garisera zoo giththe giththadayisara be zokon yarikanne toche mala medhoyi diza yarikanne tuchez zo gididayisara haaththe kunththa Bada bashshe dawusi hara macashikka izippe sintha bagara guye gede aladakka bawusi

issi guutha nay woykko gashenay haroykkidi eqqides harezikka bezokko bolla oyddu yarkan gede baggara nam7a ha baggara nam7u gididi caanetti uttin dees izappe goye baggarakka haaththe duuqiza issi asikka beettees

Hayssan kaameti issipe shiqqetidinne asatika shiqetidi dettes asati kaameza bolla bolla kezidi eqqidaynne garsera eqqiday gidi madabbarara siketi uttida mishsha kaameza bolla canetes.

Iss kame ogen dees izzika ba sinththa ha zaridi ogezara yishshe dees izappe duge xadde baggan gashshe keththi cililo woyko maata mala qalmera dizaysi dees iza guyeraka daro githa mitati deetes

Oyddu asati shiiqidi kaame sugishe deettes. Hessa sugizayska kaamezi oges woykko izi bizasos iita gididayssan gelidi oyketin oykketoyssabe iza kessi ekkanas giidikko. Isti sugizayssa issi adde eqqidi xeellees.

Daro asati shiiqidi haaththe eelo woykko abba duunan eqqida ista millerakka zo7o kaame malatiza aykomishi eqqides istape daroti haaththeza woznappe xeellishe deettes.

nam7u asati eqqidayti issi issara kushe saroti uttida istafe issinazi paaranja gidishin issinas abasha woykko karethikko izappe karetheza goyera tophiya bayndiray eqqides karethezi beeska qasse suulara hanko faaranjafe adussekko

Denbanne aaho gidida lo7iza ogera issi lo'iza kaamey yashe dawus izayachchara issi addey gede bishe dizayssa gidishin goye baggara cilillanne gita gidida mithati deettes izimillenka gashe keeththi beettees.

Hayssan aaho dembay woykko makinay eqqiza dembay dees he dembaza giddonka makinazan caanettana bida asatinne makinaza laaggiza asatikka deettes he asazi pude dugenne gede ha hantettishe dees.

Daaro asti issippe shiqidi eqqida isstikka daaro maccatanne atuma asata giddishin izzeti mayida mayozi kumeththa mayonne kehippe loizzayssako issti diiza sohozika kehippe loizanne oraththa keththeko.

Issi booththa kaamee ogera hanththashe dawus; izappe hini baggara keehippe githa gidida keeththi de7ees; keeththazikka buro ooseththizi kumo bolla dizayssakoo; keeththaa sinththan keeththaza keexxishin shiiqiza buurathinne biiththazi dooreththi des.

Keehipep lo'izanne gita gidida keeththey dees. He keeththazassi medhdhozi woykko geeshshazi booththa qalamera gorppettides. Izappe sinththe baggan keehippe cililizanne maatay woykko oththey dees.

Hays keetha gido woyko sosi gaatha Bagay beetizaysa gidishn izasi qalamezi daro Baga bootha mala guuthu bulati besidaysa gorpetidesi, gede Baga gelosoyinne ha bagaraka gelosoyi dizaysi beetesi , iza giddoni issi asiy utidesi.

hayssan eqqi diza ichasho asati beettettes istika issa issafe haakkidi woykko giddon paceso ashshidi eqqida istafe oyddati be duuna goozin issinazi goozerenna ista giddon issinaya maca gidishin oydati addekko

nam7u asi ogera hantishe deettes issinaya zo7o githe gixadus isti hantiza ogezi shuchchi qolettin ha baggara gita gita shuchchi eqqe quuttidaykka dizayssakko istafe gede baggara gitanne lo7o keeththi dees

Hayssan daro asi dizayta gidishin istafe ha baggara nam'u asi henera haaluttin issi macashiya ista sinthara uttadus henera nam'ati uttoytappe issi neya macashiya qanthara woykko shaarara dizaarokko

gita keeththe woykko pooqe geetettizayssi oosettishe kumu bolla dees hayssaka ooththizayssi izi gam7idi naanas woykko zerethas attana malanne daro ase be giddon aaho gedida gish oykkana malakko

Laapun asati eqqida istafe oyddati gita gidishin heedzdzati gashe woykko guutha nakko nam7ati adda zawa gashe gidishin issi niya guuth qasse paca ekkizarokko.

Heedzdzu asati eqqidi haasayishe deettes istafe issi naazi be kushen maxaafa oykkidi bessishe dees heedzdzatikka hu'en qoofe woththida qoofezaska medhoy karethikko istafe nam'ati suule mayne duuxa giche gixida.

Inkoan aderesaachchu giidi amarathora xaafettida xaafey dees hessika nu qaalora woykko gamothora birshetti shin hashshu saro gaththis gizayssakko izi xaafetoyssas guye baggazi zo7okko.

issi macashiya anjettiza gallassan be anjetethas oykkida mitha pudho mala woykko ciisha mala kushen idimmadus issi kushenka goobada woykko be tamariza suzan minnada ekkida woytoza oykkadus

Keype lo'iza keeththey garsenninne bollan gididi shaaketidees izikka sinthe baggara cilili ekkida guuthu bulattida qalamen gorfetteyssa gidishin mille baggazikka zo'anada gi bessida qalamen gorpettidees

Hayssi soozi wolayta soodo yumborese geetettizayssakko izappe gaanna baggara diza pengezi woykko zoonozi asi gede gaach gelizaso gidishin cadira dizayssi ha keezasozakko gede gelizasozara hantidi gelizasati deettes

ichasho asati issi bolla shiiqe eqqidayta gidishin istafe oshicha baggara diza heedzdzati macakko hazirsa baggara qasse eqqida nam7ati attumasa woykko addekko macatappe giddora diza nam7ati be qoode bolla karetha may7o xaacida

Tamare nayit be kifile gelida ista sinthanika ista tamarisida astamareyi eqidezi tamare nayiti baa sinithan wariqate wothidi pacce ekishe deyisi betesi istappe bagati zoyo mayone tocce mayidda

Daro assatti isippe uttidi be qofa zoretishshe detees izetti zorettizaysikka issi miishshi mettidayssa woykko oraththa miishshi hanidaysa woyi isttas qopin kabadidayssa issipetteththan shiqidi birshshanasikko

Gashshe nayti issife shiiqidi eqqida istika paydon darokko wurtikka karetha mayo maydi karetha qoofe woyiko anjiso mayo maydi anjiso qoofe wothida wurtikka be kushin imitha purxo oykkida

asati issife uttidi be kushen waraqata oykkidi xaafishe deettes istika sinthera hara asi eqqidi dizayssa xeellizayssi beettees gidoppe attin ista sinthan eqqidadey hamisilezan beettowase

Dumma dumma dhaliqommoti issi son kumi uttida istika be pompara pompara utteyta gidishin tuchcheyka tucetidi dees hessi tuchcheska tucetizay iza giddo hara miisheti gelidi walaketonta malanne iza mooronta malakko

Hayssan diza asati issi kifile geli uttidaytakko istika be sinthan waraqata woththidi xaafishenne qofa oykkishe deettes istafe sinthe baggara ista yootiza oykko tamarsiza asi dandesishin izi hayssan misila giddon eketerenna.

Tamare nayti be tamarisaso woykko be kifile geli deettes istika gashe woykko guutha nayta gidishin be sinthan warqata kessidi xaafishenne tamarishe deettes istafe sinthe baggara utteda nayti macako.

hayssi issozi woleta sooddo yummoreste geetettiza yummorestezakko izas hayssi asas gaath gelizanne ha geesh kezasozakko giddora aahoy dizayssi kaamey hantiza ogekko

Hayssan keeththi gede googe aleti dizayssa gidishin izappe sinthe baggan uuththi woykko muuzey toketi dees izappe qase hane baggan aadhdhi aadhdhi maatay laalamidi celilidi dolizayssikka dees.

Hayssantiza hasati bollara wuritikka issi mala woykko issi medho mayo may7da istafe sinthe baggan uttidaynne guye baggara eqqidayleettis eqqidasatappe issi nazi be kushe nam7u kushe issina gede issina hazarsidi micoothidees.

Issi tamareso woykko tamare kifeletho gizason gaaththazan woykko giddozan daro dumma dumma oydeti uttida he oydezikka issay ziqqi gin issay dhoqu gin giidi dees ziqqaza nayti uttidi dhoqazan bolla wuothidi xaafizayssakko.

issi kaamey dizayssi gadeza denba gade kessidi keehippe aaho gididaso baasidi lo7ethishe dees guye baggaraziza biitta pitti wursidi sinthen diza biittazay pitti gede efishe dees iza sinthan izi pittiza biittas dooretti dees

Issi oge baasiza kaamey ogeza baasidi dembasishe woykko lo7esishe dees izikka be sintha ha zaaridi biittaza pitti ekkidi yizayssa gidishin iza milera qasse daro asatikka ogezara hantishe deettes.

Oge baasiza makinay ogeza baasishe dees izi baasizasoska acera shuchchati bessidayssa gidishin iza ooththiza eranchati iza garsan eqqidi izi ooththo geedoza xeellishenne sinthafey ooththanasa bessishe deettes.

Haysan kaameyi be'etees. Istika paydon namako. Isstappe issinazi gede bizayssa gidishin issinazi ha aliees. Gede bizaysi ogeza belidi gigishe woyko dembasi bizayssa gidishin ha izays baasizaysako.

Haysan babisiza woyko apotidinne lanqeti besidaysi gadey dizaysa gidishn he gadezanka haathey shoorey woyko shafay des,he shafaza pinthiz nam'u zokoy detes, issinas ganara dizaysa gidishn issinas izappe xadeta hageti woyko balati besid des

Issi kamey oge basi ekidi ha yishe des izasi medhozika tice qlamezako daro asati iza sinthan eqidika ogeza xelishen be'ishe detes bagayti be kushe duna bolla oyki eqida

Haysan hathe shafay woyko hathe shorey des iza bolara shuchape osetida zokou zoketi utides he zokozika asi hathe gido wodhidi hathen wayetonta iza bolara hamuti finana malako

Issi gade basiza kame gade basishe woyikko oge basishe des iza bollaka iza otiza addezi gidozan utidi basisishe des iza sintawu yediza so woyikko qodhezi toce medhokko.

Haysan oge osethidaysa gidishin ogezan duge bitay qoletidi ganappe woyko bolape afoza bolape yonta mala bitaza oykizane teqizaysa asati xadera kelishene pude othishe detes.

ahonne dalgga gididda ogey giddora shuchchappe oosettidi woykko meeshettidi ke'ippe lo'i cilillidinne karetidi dees izara gede bishshe diiza gitta kameykka bettees iza millen eqqida assatikka dettees

issi zo7o medhoy woykko zo7o qalamey diza kaamey ace ehidi ogen qolishe dees hissi accizikka ogezan laalettidi ogezi boqanninne haaththen iitonta malanne asi hantishin halxidi kundursonta mala umaadees

Hayssan diza kaamizi oge shuchchi woykko acu qoletikko belidinne tilidi ogeza denbasidinne issi gina histanas maaddizayssakko izappe sinthe baggara kasse ogeza xeelliza woykko xumosiza asatikka deettes.

aahonne situ gidi gede oge bishe aggidi qalam7ettidi qasse dugunthe aallides ogezarakka daro kaameti gedenne ha hantishe deettes ogeza millenka zo7o kaamey oge baasizays woykko gade goyizayss eqqides

Issi woray woykko mithi dari doleday dizayssa gidishin iza giddon gade goyza woykko baasiza kaamey aadhdhi eqqedes izikka woraza ha baasidi yizayssa gidishin heneranne hanera woykko oshichcha meleranne hadirsa mellera diza mitha aggidi ees.

hayssan buro oohsetetha bolla diza ogey woykko ooratha ogey dees ogezanka daro asati antid gede bizayta gidishin sinthera ogeza ooththiza woykko baasiza kaamezikka baasishe woykko ooththishe sinthe bishe dees

Aahonne demma gidida oge dizayssi giddora booththa qaalamey diza medhon yaafaretides he yaafarezappe oshecha baggara issi kaamey dizayssa sinthen essidi nam'u asati izappe sinthe baggara eqqida.

issi macashiya ogen eqadus iza diza ogezikka acey qolettidayssa woykko shuchchi gaacettidi qoletida ogekko iza eqoyssafe gede guye baggara maata gadey woykko mithi doledayssi dees

Issi maccashiya kehippe loo gididara geshi kezada ba kushshe meccetashshe dishini izippe guyeni biridayi dizayisappe gathani eqidi daro asati xeelishe detesi izzakka ba huphen Gamo duniguzara wothadus

Haaththe shooren haaththe duuqqana bida asati deettes. Isti duuqqiza sohozikka miththape maseti duge goggizasoy kezizayssa woykko sossorsu geetettizayssappekko. Izappe issi na'ay be kushe yeddidi nam'u kushen kuphphettidi haththeza ekkishe dees.

Daro asati shiiqettidi issife deettes. istika kushe meecana eqqidayssi eretees. Sinthe baggara diza asati be kusheza meeccishe deettes. Ha baggara ziyades nam7u kushe meecishin iza millera deys issi kushe meecishe dees.

issi shuchchafe medhetida gitanne aaho gidida kooththe mala woykko edzdzo mala xaaxiti medhetidayssi woy keecettidayssi dees hessika haaththe oykkizayssa woykko haaththe ba giddon eelo siydi yeddizayssakko

Hayssan haate nam'usora gogish dizayssa gidishin nam'azanka yarkaney wodho wodhdhu uttides izas medhoykka salo mala yarkane gidishin issi yarkaney medhoy tooce gididayssi tucettidi geeshshan uttides.

Hayssan asati olla bookketidayssan wodhuuttidi haaththe giigissishe woykko haaththey biza ogezi woykko tubbozi meqqidayssa aggi shiishshidi qachishenne haaththezi qass maarara bana mala lo'ethishe deettes.

Issi addey gaammo woga bessiza woykko yootiza may7o tooppe huye gakkanawun siqimi maydi eqqides izas mayoyssas leemisos huye bolla gaammo dunguza zokkon maaheytenne garsera gaammo dunguza gichides

Haaththey nam'u baggalidi gogishe dees izanka nam'azanka nam'u addeti eqkidi kushe mecetishe deettes isti nam'atikka be qoodhe bolla gashe gaammo dunguzay dadettidayssa qachidi may'da

Issi keeththi denba gaden dawus izakka shuchchafe wose taro gidishin izis milara pude keze baanaunninne dabbara gede googe adhdhanawun salo mala qaalamey gorpettides izis qasse wulay woykko ibithey gelerenna